ndax jega kaa mbatoona teen avant i suura mbiño lakas
i Djiby keede leyna fop ndigilo kede lkeyna fop i mbeerayo teen i jege yit no kaa i mbi eer na no walu foramtion nene cuup ke nene njawa saafu ke aussi fo eaux de javel fe fop Djiby ka i mbi ino yo nding loo keene fop mi yoombu ret teen fi ik formation ne no ke de leyna yit walu pambe ke projet ne pambe ke ten wara lu a saafu ke parce que bergerie ten wara lu a saafu ke foramtion ne saafu ke im yond nuwaa teen refe relée le ando naye ten ref o veterinaire ole ref na Yengele 2 na walu pambe no walu bergerie ke i oxe refna animateur ole wa arret kapo Ibrahima Ndiaye a ne'e saqu fop no walu formation saafu ke ']v./} fo pambe ke fo Fallou Diouf i weene daal taxu i mborme a a saafu i
d' accord ndax i mbaaga an comité fee Yengele en tant Secretaire ndax anda wiin fodne ndefna teen peut bindaano na kayit
bindaa num machala fo we ndef na teen a mbugo ngoto yo quatre vingt personne quatre vingt femme a ngota yo teen
jeeg deɓ le quoi
jeeg deɓ le jeeg deɓ le moom ay soixante dix keene a ndefu yo i walu maak we a ngara nga a mbaatu teen te bugof i aya quatre vingt cinq keene

en tant secretaire aussi jege xa teɓanong ando naye ka ndef kam fee a njango yo peut etre a mosa mbiya neloyo formation wala mose mbiyanel formation
mbiya naan oyo formation sax Djiby le tant que weene mbiya na fulel formation xanja mi soom accepter a fulu pour waago ret fi'ik formation fee i parce que we yoq na awey soogo ndefa xa teɓanong a ndolwiidoyo njega fule moyen na de mbaag na sutu a ndetoyo i d' accord no coté comité fee aussi bo ndiik peut etre xayna no walu administrative aussi en tant secretaire xar fo xar refu no kee nu ñaaƴ na teen no coté a kayit tiin waana ndamta nuun comme walu partenaire keene yiin comme partenaire ke moom Djiby xanja i nga a fule o leŋ oxa waag na damita fula in range ole ya Mane a leyna coté Alassane Ndour iin
kaa ñaaƴiranoyo wala
i manquer e a ñaaƴ sax waaye o buntu le ando naye ten i mbagu mbiyo yo bo nga inoyo xanja o laaga jafeña fulu
kan nga in nu nga i ran wala nu mbeta na fulaan o ten
i mbeta na fulaan o ten parce que o weta nange o fogu anga moom bo weta eena rek o rok Djiby kaa i mbeta na fulaan ndaa heure nu i mbeta neena xa i ndokoyo kamo buntu le
nu ñaaƴa bo ndet mairie faa fo a recipicer nuun wala boog o kiino lakas
a recipicer le in moom n' importe o kiin i mbisunoyo oxu ando naye ko yond nuwa no politique ne rek a nga'a yo recipicer le in refe recipicer a ɗak i saqu sax kam saate fee ke te neewna fop to neewe pinke ngonda tiru nda recipicer ɗako xay meen i saqa xaa ando naye bok jom njofoor njofor bok jom o fo oxa ando naye groupe mbin ngariit o oxe groupe mbin ngarit koy ten jeeg deɓ le a mbormr u xe ando naye book jom njofor le ten waxlu saax le fop xa ceega xa maak fo mboɓ ne fo xa caanda xe nda bo xaye a recipicer ke in mbaage sut dara kam saax le
mbaage sut dara kam saax le peut etre ga ndetoyo na mairie faa mbeto buntu le to wet we wala na demo'ooru
a Djiby we leyel dal ba fag
non awaa leyel parce que ndiiki meete refna o lea tange rek foga tiro il fook o ley saate fe nanong o yo pour soxla of a waago topat wel
i kaaga ndingilo ndaa ñak xalat wala moyen na ando baye i mbaa indu ndet maano kiin parce que nene fi oona xaye gar ata in radio le vraiment kaa i mbelaxinoox teen a reend anga ye a miñ a koy o fiyel wala i njeg oxa ando naye awara waago gar mene a weta na in o buntu le rek Djiby i mbaago ndet suta a kene ke a recipicer ke in i mbaago lal tino yo
d' accord autorité i nga'a waa na mborme ayo wiin we nan nena ka i ne kaa den nan nean maitre Basse nan nena Serigne Diouf nan nena maire Macodou Alassane <hesitation> o xene gena Nianane fop Ousmane weene fop a ndef waa ando naye ga ndamta wiin we nda o leŋ leŋ a mosa ngariid mene a bugo damta nuun walu no keen soxla na
non non o leŋ na den sax mose gar meen mais koy a part no formation keene o ne'a madame le maire Niakhar Macodou Sene madam fee ten no tang kaana passer na cooxa in ben formation i mbi kinoyo Niakhar \ te ref no walu formation financement maaga yit Marie Louise ten xebal a xam maaga i mi fo ne'e Ayou Thiaw fo Diouma tew in ndet u ma no kaaga no walu financement o tewo leŋe madame Sow tam ten fiyan u in kaaga bo dejas que i mbeta teen groupe watshap laa ando naye sax pour ngep ke ngijoora i
mais a part kaaga aussi
a part kaaga yit dara yond nu wa fule
ndaa koy en tant que secretaire aussi ka i nga'a essayance oxay fadiida manaam campagne nene o leyanga te rew rew rew so rew jing rek a njeg kaade lool tuwa no coté meene xaro nuun ñanderun wala boog wiin we ga ngara rek a ndetoyo
nding lo Djiby a naxa le foga teen parce que o kiin ka gara mene yee e ndamit yo diw i ndata diw faaga i ndamta ngaan i ndeta ngayo bada ngaayo yo an ka teeyo in mi koy a jega camano kaa ando naye a jega ma fuux tuuma leyaame politique ?;fra foxan ka tiimo kiin fecan ka tiimo kiin kam waago ret politique ik ñafe atiid kam saax le ndaa politique ka tiim pour o kiin a gagner a a weecaam fañaam kaaga i to mene i ndefna in Yengele2 no ruqo nembeen i ndefu yo ole Ya Mane a ley na courant fe ka wida in o qurul keɓ to koy wee njeg na courant moƴe in no saaxo saax moƴirano yo in i
ndaa peut etre i nga'a mene parce que garaam mene camano kaana laamit de leye xa gornoxe way lupel mene est ce que kaaga no ngooy laan carrement
on sait jamais yaate gara i nana ley de leye a lupe yaam i nane i leye mi sax ga'iim mi moom ga'iim xa born i nana yee daal a limba yo ndaa i nga'e den to dara woora fule in a refa nge nena nax tus woora fule in tus woora fule in teen i d' accord no coté GIE aussi progamme num nu mbaaja a soɓa ngaaye nu njeega programme na nu mbaaja o xiidole naa garaa wala boog
xayna peut etre formation faa anndo naye nu yakaraan pour rew we
a part kaaga formation fe faaf ke in ref i yakaru mene i ndef na i mbega ye nding ne gara ndiing ne mbaata nga wet yit i ndako mbaato numtu a xin no njawne saaf ke in
njawne saaf kene nam nu mbi tanoyo kan njawanoyo njikoxin kam nuun so ɓek xalis fee wala nam
ka i njawan njik win kam qoox in so tarde na it o fi no alaman ke gareer na jour yit o cooxit alaman ni ndeta nga yit njala mbese a njala mberse a bo ande in wey mbegaa o ngaliso ngaga i njeg ka ta Djiby ka ngaanj fop coox tin kam in i ndeta nga bo mbaato mbeta ti niida i ndako mbaato sutoyo xalis faa so teg teen o rimo ndik so te ke i njeg ka i mbaat no demarer o feet i
mba nu ngot ke mbekinoyo kam hotesse ke nuun nuloore ke yiin keene yiin
non non kaga sax i depasser a taan noyo i ne i ndef na moom i depasser ata sax tig mbi in na nuloore parce que ka i ndeete me i ndef na heritage i mbaratu mbi pour mbasil ke in kam saax le in \ na affaire nuloore moom i mbekatiran oyo no xalisfaa i ngota kene
meke caisse ne saate fe a saqa o ngondo ngondo
i a saqa o ngondo ngondo de
ndax i mbagano an wala parce que rew we moom o leya nga moom de xalis jege to roog fu feed na owey sutaa rek
ndingilo Djiby sax ndaa yit pour te soxla o andel yit xana yaaco jafeñ ndaa daal a saqa o ngodo ndondo
o ngondo ngondong daal
i <laughs>
d' accord xayna i nga'ong rek o tak toor fo o fogole
iyo waay fiya Djiby ngor waay maxey sant a fop mbole ne moof na meene to waasnuwa yit wasanta gidma fop it oxu ando naye waxey nan gilwa radio Diarekh rek in way ngid mang oyo i sant a fop fo foges wa Diarekh tout fo wa nera o Diarekh weciimo leŋ Djiby
Nerano Diarekh comme an
newerano Diarekh comme Yande Pouye wa mbin Ngor Pouye daal waaw Makane Sagne faa refna maaga o mageso aussi tamit weec kiim daal a Sengane Sagne o Diarekh maxey gidma fop daal
bo ndiik o fogole na nan gilooxa o radio Diarekh i ndako continuer rek no ke ando naye ten refu emission ne i mbi iid na meeke no saate fe refna a yengele 2 i mbaamir koy fo o tewo samle koor aussi o tewoxa ando naye a jala mayu no coté saate fee te ref a Yaa Fatou Sene i cooxkan o ñuxrole te simnir fo o fogole Yengele 2 monja mbaat o fogole ando naye dena nan gilooxa radio Diarekh no waxtu feeke o ñuxrole xay Ya Fatou Sene

ndax formation fe segal fe ka ref ka ando naye kan njagin wala boog kan njika njik machine ne rek njala la qoox nuun neene

d' accord leya ye renwala wagun faan nu njaleeyo fo ren fo nu njale yaam areer jegee kan njikit na a areer wala na demo'ooru

d' accord est ce que nu mosee njemoyo peut etre njika ara mayu segalin oyo pour mbaago njiwa tin rakal fee fo diwliin fee

d' accord xar fo xar nu yeen ndaaw na machine ne xar fo xar nu njalu no xalis faaga wala boog gan ngeek na ngekoyo bo meete ref na

refa o maak no GIE fe manaam no comité fee depuis yaa refoona xar waago leya in ka ando naye au moins nuun way ñoowa teen no coté developpement fee ando naye peut etre wiin we fop developpement a mbaam ru no waxtu feeke xayna peut etre waga dam kaa ando naye nu njalanoyo meene wala boog nu njalin meen no wala lakas ka ando naye xayna nu ndimle ange teen nu ndimle ange teen aussi te ref ka ando naye kaa faax koogu xar fo xaro

d' accord maxey leya na xaye to yaakaraame booo jamb nuwa o ndimle o jila saax peut etre xayna jegee ñakee waa ando naye gaa ndef xa mbiy xa time ta ngenoyo mene no saate fee aussi a mbaro ndam no nimle manaam a ndimle a nuun oyo aussi ndaa a jega jot waa ando naye xa ɓiy xa timeyo kam saate fe a ndimle a nuun oyo no coté ke nu sosxla na wala nam

aussi kam saate fe aussi xar fo xar nu mbugu njala nel oyo a part courant fee njege lakas kaa ando naye numbuga njala nelo ten meen

o xoyolum o xooytka koy saate fee moƴa mbaat jeege le ando naye teno jal kaa xaro ley ka teen

merci beaucoup Ya Fatou Sene njoko njal d' accord i inoor na Yaye Fatou Sene in way mene fo o tewo samle koor aussi xayna sax ka i leyka yee commercante fe saate fe fa maak fee ando naye ten fa xooxum no njula rek a yond nuwa yond nu Aissatou Thiaw i coox kan o ñuxrole rek te simnir fo fogole ando naye dena nan gilooxa radio Diarekh i soogo ngaroyo koy no waxtaan le pour mbaago mbeginoyo o ñuxrole xay
i commencer waxtaan le no bismila rakhmani rakhim muukin no alkhadoulila rabin alamiina maxey gidma a roogo yaal gidim a wajuures no barke rog fo o tuleer oxe in de waxtaan le danaka fop wiin we leyaan bata fag keem mbaat ka teen rek ten refu yee in oxa damit na in rek ten i mbugu o saaxo lu refna koy i mbuga ndam tel teen yaam ka i njeem bo xij to daal i ndete to i nga a ye xanja ñako ando buntu soom taxu i mbaage ndetoyo yaam xaƴa peut etre i an anga xa buntu xe yaagana kon a waaga ñako demo'oor naaga ndiiki i mbug u koy oxa ando naye a gara nga fata damta in ndax i mbuga te ga daal oxa ando naye a gara nga kaa nax ka in daal a naxa in boo tiye suur te deɓa in kaaga i leyi ran yaam in i yond nuwa no cuup kene yoɗ nuwa no ɗiis centre ne to mi bo xaye metier fe janguuma teen jege teen kaa weecuuma
bo xaye o coxange o ten wo fa xooxof waaga reta na xoxof waagamo ɗiis darap bata normale im lalong o ten o mbis ɗaap i ndiiki in o saaxo laaga i mbuga ndam tel teen i inoora ta yen na formation a saafu jot iimo ret ndaa wee njot ina njambik formation yeede ngar na onge de njotna lala inno ngel ne in fop danaka i mbaaganoyo no waalu bergeire neene de leyoonga yit no maaga njawne saafu ke a inoru i yaam xaye i mbinas ange xalis i nga a ye xay i mbaago ngot xalis fee i tasin kam fee parce que refe yee in soom ndefu meen charte soom reefu meen wena mbaa ɗiisa maak we mbateerna yuumbo fiic o waaga nge ɗiis peut etre o waago financer el xalis cik njegel ɓekin no no xulongof kut njegel ne guña nga o mbisin marcher o jikwa ngaan xano jeg teen tig to kaga fop o njiriñ saaxo i so moyen ten ref ke yaq na calel it to wax deg calel daal mu i lanj na i njeg galang koor i bagage ke i njeg na saate fee mo comité ne i njege ma i ɓekna den i njege magazin na i ɓekuuna bo a banga ke i njikna sax machine u un nene i ci yeena fo ten i mbokat un ndet bo ndeer xanja tokores Kamil Faye a leye keene woore ye ndiik wiin we nguund bagage ke ye atyo den no mbines im geeka na nuun a ɓeka den kama ndokale te fe'a ta refo maaka a jambaɗ na in o xaaga yo i mbagano ngidim a paax yaam no ngelum i ngeta toujours to o tew a may faley lool ndaa ku i mbiya meene a muña naan a in yasam rooga xanjin mbamir in i numtu wiida nga o leŋ leyka te aissatou Thiaw i an tong no kom kom manaam jik jikwa tin ndax waaga numtu wiid teen o ndiko nu tuuñ jaar jaarof aussi
maaga de gidmam rooga paax yaam peut etre wax deg jik jikwa tin moom mberaam teen no mayu to wadx deg anda num wargal cales o bo mene refma xaye koy coox axama xalis kaaga rek andum to ten waagumo jal
bo coxonga un million xaye waaga jeg na jalta noona bo jen kiro teen
wawaw waganumo jal boo yen kiim teen yaam andaam xa ruq ruqa xe i ngota nga no walu commercant ne njula ne moom maaga moom wax deg gidmam ma a rooga a paax jegaam yakaar im coox ange kaaga xaye xam waago gar fo mboolo ne reeriun fa den wago lal gana den waago leya dene i mbeer mene i mbeer mene bo i mbaago njeg taaga o njiriñ
i ndax mosa joto former el no walu njula ne wala boog ko reeta na xooxof naaga rek
njula ne koy o leŋ former i raam xanja yiifes fo xalates rek ten ɓeka xam no njula in unu rek leye fat im jeemik reta gara ret aam sax boo kam financer ogel xalis no ndap ne sinig jala teen ka i ndet koy bo ndap ne a jeg rek rek fo galang kor kaaga re atu kee gaare ina calel in bo i njal a tee i
mais bo ndiik meete refna waxey woot nuwa wala boog GIE ne nuun way mboot nooxa xa buntu pour nu mbago financer el wala boog kan mofa moof rek tiima ndeeta
me i ndef na nak ka i moofat koy soom ɗeeta yaam e ka i nga oxa ando naye awaaga lal gana in a ruq ruqa xaaga maak we adu ina meen daal ten yaac u an xa tuqa xaaga in i miñee no tiye xa qiiɗ xa ɗak soom i soogu njega fo comité ne saate fee ndef xa teɓaong no maak weene i mbaagu ɓeer xanja de lal gana in xa tuqa xe ando naye te da mbeeru yo te ref Ya Mane Faye nana keete leyoonga wax deg ke te leyna fop ndigiloo den njemuna atinoyo no saate fee i ini tam i ndef xa ɓiy den ndef xa teɓanong i mbuga yitam mbaag kaaga de mbaag na roogsa ye'es Sene a ci'ya ngaana in
d' accord no xar fo xar nu mbugu ndam tel no saate ka ando naye peut etre i mbuya waxtaan le te ref ka ondo naye ka i mbeecin wala boog
in de i mbuga ndam tel o walu financement ke i mbuga ndam tl no walu courant fene i nganj na bo nganjinoyo yaam o ndeeta ngaan
courant fe moom fook te numtu wiid
courant fe moom i mbugaan na qeeñ in yaam o kiin ke bugoona ko leyan rek i mbugaan yaam ka i nga'e xa saxake fop a jega courant bata yoq Yengele2 i mbaang anga ndam tel no saaxo laaga yitam i ndam tel taaga ndam tel no magazin na i ngeeka ndam tel o ecole ne xa mbiya xe in a njanga taayo yaam ecole ne in classe ke mote bo ndiik
saate fe ndiiki ona leyta yee damtaam damtaam to ne'iro gon no kiin aussi ne o ga'a mbaale irangoyo de
in way adna teen a Therese Faye Amacodou refna maire fee ine maitre Basse iin weene iyiin fop Alassane Ndour in tout daal in way ñaaxa den pour daal de ndamta inoyo i ousmane a Nianiane i waaga fop in mbexeya pour de ndamta in i
xar tak toorit kaa fo o fogole koy
in gidma a rooga yaal rek gidma mboolo ne moof na meeke yasam rooga y'in Sene a say tooxa in no wod fo o mbaal a xeta na in a qeeña mosu fo o muñ fo o ɗaay fo o mbelakinooxno barke roog fo o tuleer oxe i ndeg no waxtaan le no bismila rakhmani rakhim alkhadoulila rabil alamin
njoko njala a paax tewoxe Thiaw i muuk ka rek fo president presidente fe i muukoyo fo ten ke ando naye ten refu kon i muukoyo fo wo i ne i mbet tuuna rek koy naaga i muukit tan i mbetit aanoyo fo oxe ando naye ten refu presidente fee te ref Ndiaye Dogue ten i muukit taa i cooxno ñuxrole depuis na ke wiin we leya meen fop xayna ñake kaa ando naye koo bugno ɓaat teen i ŋanjong rek a soɓa ngaaye jega kaa ɓatoona teen o ɓaat teen so i ngara na muukale
i Djiby ke leyoona ndigilo ke wiin we leyna fop a mosa a xena i ndaa yitam ke de leyna moom i mbuga ndam ten no affaire ecole ke yiin keene yiin fop yaam ecole ne in mene te refna ref
xar nu ñaku no ecole fee xar
ecole fee mene te refna ref jegee maadoxa ɓekaful na teen o ɓayum re maire refee o lakas saax le rek naa njeema rage kee Bouldone a fina meen
to o ndeeta ngaan no jamano feeke i ndef na sax wiin wey na tabaxa yo a kos kos na
tabax na sax we mot yaam xalis jegee tabax na me te refna ref jega fule sanga ka ɓoɓuuna de
kon xa mbiya xe nuun njang ke me de ndefna
i ndimle ange yoo de ciyel a senga ka mbombuuna yaago i njang de
mais nu ciya nge a seng to nu njega a bang aussi nam nu mbi kaa
maire a ci anga in a seng mba therese a ciya in a seng mba maitre Basse a ciya in a seng xa i contente trop parce que yaga a mbiya xe in ndiifan kaan ndaa keeke o ga a ga te tabaxel a keɓ na doon kel took fee
a keɓ to a keɓake awa ɓisiid pangol
awaa ɓisiid pangool i de
to cloture aan aussi
cloture aan keene fop i njegiran
d' ;fra accord fo xar fo xar lakas
i mbuga magazin mene itam maa i ɓek na bagage ke in kaaga daal i mbugaan
d' accord xaro taktoor ka fo o fogole koy
maxey gidma fop sant a fop surtout baab Kamil fe ando naye ten mbaslu in a ref ba in i ngeta ngelum neeke mbiya meen ku refeer na mbiyan meen to te jambsnd nsa in a muñan nsa in i ngasra meen band raa meen mbiya meen ku yokeer na ngind manoyo sant an rooga xanjin mbamir in bata ɓooɗa i yasam o yaaloxe a barke a in in fop saate fe koy maako xa caanjo xa teɓonoo ngo fop maxey gidma den sant a den parce ya i coxeena caisse nene bo xaye ndef xa teɓanong xa tutuñ ndeef na Madame Loume mademe loume a reef na Dieynaba Mane Faye a gar de ngar a ndef a tiq xa teɓ xa tutuñ te yonda coox na in i nanane o ñuxur maak i nane o ñuxur no neɓanong i nane o ñuxur no leŋ i ngind ma den sant a den to yaakarayo a den i faley koy felee oxu ando naye ga'a teen kaa xed na andiye rek xanja faley demo'ooru neene i oxu faley fa tuuse na tam to oref oxa garta xama took may waasnu wang xaq i maxey waasnu wang xaq wasanang i gidma fop sant a fop gidma mbolo ne tout gidma koy yaala ndokes yaam teno mat no kuu refma roog moƴu a content na teen a buga teen i to kuna xembana saax le a d'fra accord a teen
njoko njal a paax nuun aussi nuun way te Yengele 2 o fogole Yengele 2 in ngend ma den a paax i ñake ngidim aussi o fogole Yengle maak la fop fo a caate ke ando naye den widu a Yengele nu nana waxtaan le ando naye naga sax nite fop comité fee meete mbeer na comité fee meete jala comité fee mete soxla na a soxla mayu nak a soxla a mayu a muja insister o ke ando naye ten xotu no waalu courant fee manaam electrification rurale a nga a yo ndegit ne ando naye a reg te meen yaaga bo ndiik to o ndeeta ngaan a caate ke mbind na meen fop a njega yo courant o ndeeta ngaan courant fee kaa wida den o kurungun keɓ ndax a waag ka njegoyo no camano ke na na ngara o leŋ ande nda daal no ke de leyna daal a soxla aanoyo lool fo magazin na ando naye xana ɓeka teen bagage ke ando naye den na njal taayo fop comme a caate ke a njeg tuuna fo lakas lakas nan nen coté financement a mbugo a ne teen koy parce o ndeta ngaan a ne'ayo teen oxe ando naye ten refu madame le maire Therese Faye Diouf ten fee ando naye ten refu maire fee o Diarekh en meme tant te saq ke xotoonga no waalu fond jud andu na te ref mbinda ando naye ka damta no ku xot toona no waalu financement no rew we a ne teen bo ndiik oxe ando naye ten refu maire fee Niakhar to te ref dage aussi à la Primature o xaaga aussi o na oyo teen pour ;fra te dam tiida den teen ten moƴu bala kee ando naye kena gara a gar kaa mbeecee teen aussi oxe ando naye ten refu Maitre Bassirou Ngom a saq no ku xot toona no walu SCNR o xaaaga aussi a ne a noyo teen pour de njuf tida den no jafe jefe ke ando naye dena njega yo ndaa mbeece teen oxe ando naye ten refu Serigne Diouf Serigne Diouf aussi oxey kam fee nan nena Alassane Diouf a ŋukaanoyo kam fee nan nen ousmane Diouf wala boog sax oxe ando naye kaa ngenoyo kam departement fee mais ndefee maire oxe refna le ministre Moise Sarr ñoom Dibcor bo na ngoyooxeem en tout cas wo dal fata ref oxa ando naye ko dimle a comité wena letnang xa ɓay den pour o waago dimle iida den no ke ando naye ten refu jafe jafe fee saate fe comité fee ando naye comité ne saxlox nayo comité na na njala yoo refe comité na ando naye o kenares a refu parce que i miña meen no saate fe i yarwu yo ndimel no saate fee yaroox no saate fee bo maakoyo en tout cas kene ne re u ke ando naye ten i ngot u meke no sate fe refna a yengele 2 naro coxin we ando naye den ndefu auditeur ke in fo auditrice ke in fop no Diarekh FM 102 point 5 ne i mbi it uuna i ndeta na saate ref na Diouroup i sombik a maaga no kooroxa de leya Coly Diouf Coly Diouf a yond nuwa ku xot toonga no waalu projet a qooq ten nu nan u na camano kaana ten i tegan u nuun na camano kaana banu mbeecit aussi GIE ne ando naye den ndefu meeke no quartier fe a Sombemb o Diarekh aussi waaga aussi i nduq a den fo lakas laks ke ando naye kaa i mbaja noogun o fogole fop naam a jega dog dog fe ando naye a rok a kam fee mais fpop roogo yaal ten saqun anaame miñ ka te no camano ke na ngara aussi saate fu ando naye nu soxla aan rek moƴa mbaat rew we ando naye ga ngooxa maalo surtout a banja ke yin fop mene yiin fop i mbuga mband fa den bop mboot no xiik an ke ando naye ten na jaleel kam koɓale o nana nga keene fop ka i mbaka nin o mbinjo leng rek ten refu o ndeeta ngaan teɓa nong ke wene ndoka ke ando naye ten refu a gaalake a bateau ke de ga ndeta bitim reew yaam peut etre Senegal ndax a jega calel comme neede leya wala jege calel ndaa en tout cas comme ne ngor ke ley tan ke wareena fi no rew we wala ke wariina fi a qooqale baa fi eena na qooqale xanj na leŋ leŋ a tane kooga keke daal o fogole no ramban teni ngotan iid u nun no saate fe ref na a yengele 2 njoka nuun a njal a paaxa paax maak we saate fe goor fo rew maak fo xa caanj kilifa diine ke kilifa ada ke fop i mbeece o leŋo leŋ ngind ma aussi equipe minicipale fe ando naye ten refu na Niakhar fo me ando naye sax maaga yengele 2 a fogu i mbeece o leŋ lim na o juum pin keene i ngenda nuun rek comme ca "ne presidente a leytuuna o xe na leya nade kee te leya nda weena nan gilwa na anda keede leya i njuma nga rek nu ande mbi ndeef moom kaa juum aroogo yaal rek juum keeru to keene kon a fiya ngaan jam fo jam jam kam mbine jam kam